Issi issi keettan woykko dumma dumma keettan de'iya asaa shiiqoyi issi heera geetettidi sunttayi imettin xeesettana xeesettanaadan gita beeraa kaa'iyogee aybannekka geemmiyaba gidenna.

haree so mehetuppe so mehetu qommuwappe issuwa gididi daro qommo hagaaza immes, amaridaageeti caananawu , goyanawunne bayzzidi miishshaa demmanawu maadees.

issi galla sa'ay wontoosappe biidi qammiyode gakkanashin aybbi aybbi poletidaakonne deretettaassi koshiyaa naqaashaa muccurettida hanotan shiishiyo oge geetettidi erettees.

cima asa giyooge issi heeran diya asaa ubbappe gastta woykko layttan bayrattiyaaga gidiyooge erettees. hegadankka heeraa asaa garssan karssikarssaymeretikko hanqqettidi zoridi zaariyaageeta yaagiyogaa.

issi keettaa giddon aawayi ayyiyaanee naati issippe shiiqidi de"iyoogee cora asay issippe shiiqidi de"iyoogaappe keehin dummati ekkiyaanne etawu eta soo ayisuwaanne peeshuwaa maaray de'iyoogeeta.

Qaalay de'o giidi ammaniyaagetun qassi hegaadanikka beni wode zal"iyaa hanootara yiidi nu biittee Toophphiyaan daro aakkidinee yaan haan woossiyoo keettaa keexxidi miinnida ammano qommo.

Seeri baynnan woykko kawotettaappe eenotaa demmennan oottiyo ay oosoynne issi biittee dichchaa guyye goochchiyanne kaysotettaynne bogee darido biitta geetettada biradhdhettanaadan oottees.

Cima asaa giyogee issi heeran de"iya asaa ubbaappe gastta woykko layttan bayratiyagaa gidiyogee erettes. Hegaadankka heeraa asaa garssan karssikarssayi merettikko hanqqettidi zoridi zaariyageeta geetettoosona.

Deanawunne dumm dumma dumma dummabata wotti ekkanawu woykko minjjanawu tiiyin maadiyabatuppe issuwaa gididi sintta xeeran biradhdheti biradhdhetiyagetuppe issuwaa gidiyoge erettees.

Wolaytta asay minonne allagawu woykko morkkiyassi sheniya immennan hanno gakkanaashin yiida bonchchonne saaphpho hegaadanikka wogo dere gidiyogee aybanne tumaappe haakkidaba gidenna.

Hage daro wodeppe doommidi beni wodiyaa asay woykko beninu aawatu aawatun kase wodiyappe doommidi hano gakkanashin yiida sinttaw biida woykko yelettay yelettappe ekkide sinttaw effido oosotu qommuwappe issuwaa.

Eti oosettiiddi: shuchchaappe, peeruwappe, mittaappe, maataappenne urqqaappe h.h.m keehippe puulattida hanotan deretettay giigissiyo giigissuwa qonccissoosona.

Hegaadankka qassi lo'iya woykko cilicciliyabati de'iyo huuphphiyan qacciyo shaashiyan maccassiya ba azinaa tookkada yuuyiyakko ixxenna ufayssan geladda aara baanawu maaccaasu.

Eta giddonkka oosettiya miishshati kaaliyagaadan qonccoosona soofaa, Alggaa, bippiya, xarphpheezaa, penggiya, penggiya birataa, sanqqaanne birata maskkootiya gidiyogee erettees.

Issi biittaa sunttaa, duussaa, aysuwa, polotikaa, ikkonoomiyanne ammanuwa wogaa bantta giddon lokkomida hanotan xaafanchxhatun xaafettidi deretettaassi bessiyagaadan shiiqana danddayoosona.

Issi uri bana lo'ibeennabaa woyikko bari shenee ekkibeennabaa ayibanne gidikko kase de'iyaa qottaa laammidi hara bana lo'iyaa qottawu laammana danddayioonne puulayana danddayioo ogiyaa giyoogaa.

Beni wode wolaytta asay shankkawu biidi daro qommo yetta yexxiidi boossona gaasoykka he eta shonggay de'iyo cenggurssaa siyidi banttana sabbana malanne kaalana giidi yexxoosona.

Issi asi issi sohuwa biidi guye simmidi yaanawu biyo buussaa manddari bees woykko yaanawu biyogaa giddiyogee hara qommo buussaappe keehin dummattees.

Hageeti dumma dumma go''a immana danddyiya abbiyara de'iyaa miishshata getettidi erettoosona. Hegaadankka eti ubbay immiyo go''ay mulekka issi mala gidanawu danddayyeena.

Asay wodiyaara zammnaidi bana geeshshidinne ba heeraa loyttidi kawotettay giyooba siyyidi, nababbidi, iitta keeha shaakki eridi de'ana mala asa naatu de'uwaa keehippe poshshidi muccuridi giigissidabaa giidiyooge dogetenna.

Issi keettaa giddon de'iya asaassi ubbabawukka denddoy aayiyonne aawa gidiyogee erettiyaba gidishshin naati issoy issuwara saro siiquwan diccanna mala aawayinne aayiyaa naata bantta siiqquwa bessanawu koshshoosona.

Oydiya giyogee wolaytta asay mittaappe waaxidi uttanawu go'ettiyoba gididi erettees. I giigiyoykka mittaa qanxxidi, shukkidi xawulaa kessi simmin waaxettees.

Beni wode asay dumma dumma gammaama meheta ha yohuwaassi go"ettidi takkidoogee keehin qoncce. Hegetuppe amaridaageti paraa, baquluwa, hariyanne hegeetanne hegeeta malatiyaageeta.

Issi biitasi deiya wogaa, haydaa, maara mankkaa, la'atettakka ba gidgon xaaxi waxi oyqqidi hara biittatusi birshshetta immisiyane immanawu doonaa kumiya tarikiya ba giddon oyqqi uttidaga giyoga.

Leemisuwassi Wolayttan Wolaytta biittan de'iya Daamoota deriya I awan awa dalgga manttiyaa ayba moottan beettiyakko hegaadaanikka ay keena xoqqatettay de'iyakko qoncce gidida ogiyan wotti yeggidi yootiyogaa.

Hegeetuppekka amaridaageeti, afalaa daddiyogaa, urqqa miishshata bantta koyido qottaninne yesuwan medhdhi miginjjissidi Wolaytta deretettaassi gattiyo hanotaa giyogaa.

ha oosotuni kawotettay deretettaynne buzzo he oosuwa ootissiyagee ubaykka hagaa keena geenna maaduwa demmiyogee keehin gitaba getettidi ekketees.

Hagaa giyoogee issi biittan yelettidi diiccida asi bari kooyyido ogiyaan bana lo"ida hagazzaa go'ettanawu danddayiyoo ogiyaa gettettidi erettees. Ha uri he biittaa yelleta gidoogaa xalalay hagazaa demmanaadan maaddees.

Hageeti issoy issuwappe meran , suuta, maayetan, gixettan muusan ushshankka qofaa aqqiyo aqquwan dummatiyageeta geetettidi eretoosona.

gooshshay wodiyaa go"ttichchaana xayikko iray wol"iyo wodiyaan bal"eessaa zerettay keehin guyyetanawu woykko kaalotanawu dandayees. Hegaa gaasuwaan kaattaa bollan wolqqaama qoohoy gakkees.

Shonkkoray wolaytta asay awa wodiyaan shemppidi kuwaani uttidi uyanawu keehi maadiya bari giddoni laqqilaqiyaa haattaa oyqqi uttidda dooza gidiyooge akekettes.

Nu biittaa asay asa biitta asawu giiriyogappe kessidi nuna ubba lagge ottidanne nu de'uwaa bollan gita laamiyaa oli kanttidagaa gidiyoge dogettena koshsheena.

Haattay, koorinttenne oge injjetana Xayiyaba gidana xaykko he biittiyo dichchana danddayiyaa dureta he biittiyo shoobidi gelissanaage keehi pokkiyaabanne halchchetennaaba getettidi ekettoosona.

Shonkoray wolaytta biittani keehin uyiyobattu oosuwassi maadiyaba giidi ekkana dandayettes. I maadiyoy gadeppe qanxi ehiddi udulan cadidi simidi bashiyan koosidi qaarebuwaa aganawu maades.

Hagee issi biittan de'iyaa kase aawati qanxxi kanttido yarshuwaa woykko bantta suuttaa gussidi essidonne medhdhido dumma dumma birshettaa ba gidon oyiqqi uttidaba gidiyoogee erettees.

Doozati medoosatinne asaa naati ubbay issippe shiiqidi beettiyo woykko aqiyo sohuwa. Hegankka issoy issuwassi gita go'aa immoosona. Hegaadaanikka issoy haran sheephetidi daanawu danddayiyo sohuwa.

Issi biittan iray gizziyara bukkana xayiyaba keena gidikko he biittan zerettidi katti mokkennaadan oottiyogeenne he biittaa asay he de'iyo heeraappe denddidi hara heeraa baanaadan oottiya gaasotuppe issuwa.

Hageeti issi shuchchaa garssan beettana dandaayaabata gididi bantta giddonkka issoy issoy bana danddayda gita birshettaanne eta oonatettaa hegaadaanikka hayidaanne wogaa ba giddon oyqqi uttidaageeta geetetidi erettoosona.

Tiyogan qucciyogan woyko geshi mecciyogan kase awu de'iyaa mera dumattidi keehin pulattida hanotan geeshshanawu woyko giigisanawu dandayiyo ogetuppe issuwa.

Xossaa harggiyassi bayra meto geetettidi ekettiyabaappe issoy, irxxa sa'aani mela tohuwa hemettiyo saatiyani nu tohuwa biradhdhiyappe biidi liiphphiya gakkanaashin gita xossaa harggiyan gattana danddayees.

Wolaytta asay beni wode qeeri naata sakkiya eqqaa gettettiya harggiyaassi xanqqarssan, xanqqarssa baqqiddi tammaa kessiyogan he sakkiya boottan woottiyo wodiyan he sakkiya harggee ba shemppuwa ekkidi baqattees.

Isttoobee woykko koorinttiyaa wolqqan oottiyaa coocee beni wodiyaagadan puunisuuwaninne cuuwan so asaa qohenna haanotan giigidi yiida miishshatuppe issuwaa.

sooddo ambban qoodi bayinna hagaa mala geenna koskketi ambbaa giddon deretettaassi hagaa keena geenna eta koshshaa kunttiidi kunttiiddi de'iyoogee keehin ufayissiyaabanne ambbaa dichchaanikka gita beeraa kaa'iyaaba.

Issi issi keettan woykko dumma dumma keettan de'iyaa asaa shiiqoy issi heera getettidi sunttay imettin xesettanadan gita beeraa ka'iyoogee aybanekka geemmiyaaba gidenna.

Ha''i wodiyan nu Toophphee biittaassinne Afirkkaa biittaassi huuphe ambbaa getettada erettiya Adisaaba woykko beni wode xeessan Tungga geetettada erettiya biittiya daro zannaqa sohota giigissaydda de'awusu.

beni wodiyan meezetidi laytaadan hanidi macaasa kushiyappe kiyida beni wolaytta macaasay maayiyo bulukkoy ha wodiyani yiidaaga ubay go'eees,

Wolaytta asay daroto gaabiyanne naxalaa dattaa hegaadanikka dumma dumma bullukuwaa dattaa luxidi yeletaappe yeletawu kanttisidi yiida minnonene gita biittaa gidiyoge akeeketees.

Ammanuwaa eqotattikka issoy haraara bonchetiyoogan issoy haragaa tagaa tana gattees giidi xeelliyoogan wolqqaama sarotettaanne anjjuwaa deretettaa giddoon medhdhana dandayoosona.

Alttaaye Piree ba ooso wodetun Wolaytta asaara maadettidi/hashetidi gita murutaa xaafissida asanne Wolaytta biittiyo xoqqu ootti xeesissida gita asa gidiyogee erettees.

Hagee asaa naatussi de'iyaa qofaa aassiyanne minnidi wodiyara sinttawu baana mala maaddiya qaada immiyanne hegaadanikka huqqunuttidi eraa xayida asaas gita qaadaa immiyaagaa.

etikka bantta xeka naagidi oosetiyode dumma dumma go'ay de'ana dandayees, leemissuwassi xekkaa naagidi oosetidaageta daro laytaa daana mala aynne diggiyabi baawa.

haraqee uyiya asaa tiriya asaa bolan gita qohuwa gatana danddayiya usha qommo, hegaa xala gidenan de'iyo man'iya dogissidi matoyees.

Issi uri baassi haniya sohuwa kessidi, kessi simmidi aymala hanotan ootanaakkonne oottiyo ogiya woykko yesuwanne xekkaa erana koshshees giyogaa.

Issi asaa nabbabuwa kahaa omooddidi he xaafettidabaa wurssidi issuwa ashshennan nabbabanaadan oottiyogan hagaa keena geenna beeraa kaa'iyoggee ubbatookka qoncce.

Mangguwaa nuuni dumma dumma nu koshshaa kunttanassi go"ettiyoogee erettees. Leemisuwaasi ekiyaaba keena gidikko maanwu hegaadanikka gum"idi juuse meran go"ettanawu maaddees.

Hegaadankka beni wolayttan ekkuwanne geluwa wodiyan azinay ba keettaayeessi kushiya sagayuwa shammidi immiyogee wolaytta biittan keehin meezetettida wogatuppe issuwa.

hagee nu toophiya biitaaa giddin lume gazo biitaasi kane woykko baaso gididi madiidinne go'iidi yiida wolqaamaba.

Hageeti asaa naatussi Kane koshshiyaba woykko hegaadankka bayzzidi miishshaa ekkanawu, miidi qummadan go"ettanaassi, hegaadankka dumma dumma go'atussi baaso gididi maaddoosona

beni wolayttan maatan giigisyoogeti de'uwassi injjetiyanne ayi mala meran giiganaakko giigana bessiyaakkonne oosuwa oottisiya izzaaway hana tawu gidana giido meran deretettay ootidi immees.

Deretettara kawotettara hegadanikka kawotettay deretetta oyshshassi ay keena zaaruwa immi giyoogaa man''iyaa gakanaw biidi boxxoxissidi deretetta hayttan gakanadan oottoosona.

Hagaa giyoogee issibaasi de'iyaa dummatettaa hegaadanika i aybbako xeellidi shaakki agganawu maaddiyaa maaddiyaaba gidiyoogee ooninne akeekanwu kooshiyooba.

Wolayttan Wolayttaba minotetta, Wolaytta minotetta yoottiya daro yettanchchay de'iyooge Wolaytta biittaanne Wolaytta asaa lume gaazuwan erettanadan maaddees.

Hegaadankka issi shuchchan de"iya asi kawotettaappe imettiya haggaazaa ayba xubeekka baynnan go"ettiyo maatayi he urassi xeetu kushiya muleera naagetti uttis.

Puulatettaassi maaddiyanne issibaassi kase de'iya meraa laammidi meezetoogaappe hara puulaa kessiyabata ba giddon oyqqidaagaa. Keehippe daro hanotan cora asaa puulatettaa daruwappe denddidaagan baakko zaariyagaa.

Issi asi wozannappe gum''idi diraama mera daroba ba giddon oyqqidanne luxissiya hanotan deretettassi issi huuphe yohuwa ekkidi qonccissanawu danddayetees.

Maaxe santtay darkko kattatuppe issuwaa gididi nu wolaytta asay darotoo A zeriyo wode badhdheesay wodhdhi simmin gade kessidi zeroosona.

Nu Toophphiya daro kare biittatuura daro ba murutaa yaa yeddiyonne hegaadaanikka eta murutaa Toophphiya gelissiyo ogiya baggaara keehin malaaliya maayetaakko maayotaa gakkoogee erettees.

dotoriya ahmed aabi toophiya salo gufanto biitatuura lageyanawu minttidi oottanawu kodshiyooga coraa gattiya eqqotassi boxooxissidosona.

Asaa naati issi sohuwappe hara sohuwa biyo dumma dumma gaasotuna giddana danddayettees, hegeekka zal'iya baggaara, oosuwa baggaara de'iyaa hanotay giiggenaan ixxiddi waayissoogaa baggaara gidana danddayees.

Hageeti asaa naati keehin un'ettidinne issibay issibaappe shemppi ekanaassi koyiyo wodiyan biidi bantta huuphphiya shemppissi ekanawu dandayiyo bonchcho sohota geetettidi erettoosona.

Eti merettidikka ayikeena wodiya hagaazana dandayiyaako woyikko go'etiyaageeti ayikeena wodiya go'ettan bessiyaako qonciyan xaafetidi kawotettay erin murutetidi yiidaageeta.

Ha'i wodiyani dumma dumma murutaa murutissiya paabirkati woykko eqqotatti bantta oosuwaa deretettaa haytan televizhiiniya go'ettiyogan eessuwan gakkana mala oottidi de'iyoge dogettiyaba keena gidenna.

Ha"i wodiyan toophiyan de"iya asaa naatussinne ammanuwaassi dumma dumma maatay diiko seeray kiyidoogaa xeellidi ubba ammanuwaakka laggene bana lo"eesi giidoogan goyinnana mala mule maataa immin goyinettes.

wolayttassi gitanne sintta xeera hegaadankka hara biittatuppe dummayiya woganne gita wogaappe issoy immata mokkiyoonne mooyisiyo woga gidiyoogee ereteees.

Kare carkkuwa danddaydi woykko qammaa iraa awaa danddayidi banttana haraatuura meezeyidi de'iyageetanne hegaadankka qassi saphotidi so giddon asaa naatuura issippe de'iyogaa dooridaageeta.

Eti meedosatuppe dummatiyoo sohuwaa sohuwaappe sohuwaa qaaxxana danddayenaaga gidiyoogee keehinerettiyaabanne ammanettidi ekkidobatuppe issuwaa gidiyoogee erettees.

Hagaa giyogee issi uri bana medhdhidagaa kaalliyo woykko goyniyo ogiya geetettidi erettees. Hegaadankka yarshshuwa yarshshanawu dooridinne dosidi kaalliyo ogee geetettana danddayettees.

Hagee nu wolaytta asaa som'uwan xaafettida shaalaa quccidi xayissida wolaytta giya sunttay nu toophphe xekkan gidinkka nu afirkaa biittan nu sunttay xeesettanaadan daro beeraa kaa'iiddi takkis.

Hagee issi bittaa diichchaasi woykko issi biittay quman bana danddayana mala maaddiyaa zookko meqettanne keehin birshshettaa ba giddon oyqqi uttida oosotuppe issuwaa.

Hageeti issitoo issitoo silkkiya gidanawukka danddayoosona. Gaasoykka silkkeekka koorinttiya wolqqaa uyidi oottiya oottiyo gishshaassa. Hagaadan giidi ekkana danddayeettes.

Leemissuwaassi ekkiyaba keena gidikko hara diccida biittati gakkiddo xekkaa gakkanawu kawotettaanne deretettaa baggan de'iya metota haasayan birshidi sinttawu xoqqidi baana mala gita qaadaa immees.

Miizziya so mehetuppe issino gidada hagaa keena geenna go"aa asaa naatussi immawus. Hegeetikka maattaa, oyssaa, maraa, pilaa, hegeetanne hegeeta malatiyaageta go"aa immana dandayiyaa haskiyaara de'iyaaro.

Mayzzaappe mayzzawu kanttiidi yiida cora qommo miishshata. Eta qommoykka cora birshshettaa ba giddon oyqidaagaa. Eti issi biittaa wogaanne hayddaa qonccisiyoogan gita beeraa ka"oosona.

Haattaa uyiyo lastiqee so gidon beettiyabattuppe issuwa gididi beni wode asay haattaa uyido buqura gidiyoogaa dogana dandayettennagaa haydday boxxoxissid yotees.

Salo guffantoppe shiiqqida naqaashaa demmido man'iyara yootidi deretettaa asaa salo guffantton woykko xaaxxi waaxo erara gattidi issippe minttiyaaga.

Ha oosoti issi biittaa sunttaa lumegeezuwaan xeesisiyoogan bayra beeraa woykko gita qaadaa ekkidi yoogeekka dogettana danddayenna gitta qaada giidi eekkana dandayeettees.

Hegaadankka qohiyaa ushshata coo gede gamppiyoogee uyiyaa ura xalaala gidennan deretettaaka qohiyaa darobata ba giddon oyqqi uttida gitanne wolqaama daafa gidiyoogaa doogana kooshshena.

Beni wode nu biittaa asay zaammana goshshaa luxxibena wodiyaan woykko eribbena wodiyaan keehin qohettiidi taakkidi ha'i wodiyaa gooshshanchati qassi kawotettaa xaphoppe imettiyaa zammaana gooshshaa luxxiyoogan bantta de'uwaa kasegaappeloyttidi minttidoosona.

Eta go"ettiidi akeekaninne sure hanotan go"ettana xayikko daro qohuwaa gattanawu ubba hegaadinikka bollan dumma dumma bollaan harggiyaa yelliyoo qaadaykka keehin giita.

Ha oosuwaa baggaara hashshettida asi xoonidi woykko sinttawu kiiyidi xooqqa xeekkaa kiyidi guuyye ba biidi biittaa simiyoo wodiyaan he biittaa asay mulee dababaa kiyidi hombbociyaa hanotan ekkidi zaree.

Issi uraa de'oy laametanaassi woykko he uraaassi dichchawu denddo gididi hagaa oottidi woykko hagaa hagaadan ha ogiyan biida uraassi gida qaadaa ekkidi yiis.

do'a ubbay banttaw medhdhidaaga saluwappe immettida kiita naagidi gallassa muliyaa olla garssaninne dumma dumma buura garssan pe'iddi bantta sohuwappe kihoosona.

Hageeti away kiyoo wodiyaan kuwadan uttidi asay ogiyaan gidin ba biyoo heeran sheemppi ekkana mala haashshukka giidi ba ayaana shemppisana mala keehin asaa naatussi go"aa immiyabatuppe issota getettidi erettoosona.

Mashshay wolaytta biittan unccaa qanxxanawu uuttaa yeechchaa kanxxanawunne hegaadankka macca asay uuttaa haashshiyoo wodiyaan morggiyaa uuttaa morggiyaa morggekanawu maaddees.

Hageeti issi biittan mulekka xayana koshshennabatanne kawotettaykka dumma ayfiyaani xeellidi oottissanawu koshshiyo oosotuppe sintta xeera beettiyageeta geetettidi erettoosona.

Etta hagazzaykka issi biittawu issi biitta asa xallalassa gidenan dumma dumma biittatuppe issi biitta xomossanawu yiyaa asara gattidi palahiyaa hagazza imanna dandayiyaa abbiyara de'iyaagetta geetetossona.

Asaa naati abboyaaranne dibbaara dichchiyogee A miidinne aappe beettiyabati wolqqaa immiina woykko bollaa koolidi hegaadankka minttiya gidiyogee aywodenne doggettana koshshenna.